Tovolahikely iray manao akanjo mihaja ary manao solomaso sy kiraro fotsy, maka sary eo amin'ny toerana misy fipetrapehatrana ahitana voninkazo.

Fivarotana iray mivarotra irony jiro mandeha amin'ny herin'ny masoandro izay misy karazany maro, ary ahitana ihany koa ireo jiro mandeha amin'ny erinaratra.